M ba so n-kpi o mi kɔhirila zahim ka bɛ niŋ o kum daadaka maa ka di ŋmani zahim ka tihi ʒe bɛ nyaaŋa ka di nyɛ giriin ka bɛ ye so ye liiga sabilasabila so sola jinjam biraun ka piri namda sabinli ka so ye liiga ʒee ka piri namda sabinli

shɛba m-be ɛɛpɔɔti bɛ yina mi silimiin'tiŋa ka kunna yiŋa ka gbubi bɛ baajinima so yela liiga ʒee ka so jinsabinlli ka ye liiga sabinlli ka so jinjɛm piɛlli ka so ye liiga dozim ka so sabinlli